Aƒenɔvi zaze aɖe tsia tsitre ɖe ame nu ŋkume, enɔ nu fiam wò. Enɔ nume ɖem nawo ke aŋuti kple etsi bagivi kple enu vovovowo le ekplɔ dzi.

Ɖekakpuiwo woame ve wole ekadodo me le ekɔ dam, ɖeka do atakpui yibɔ ke ɖeka ƒe atakpuia, enu dze le nu, woɖo kuku ɖe ta. Ke wodo asiwui yiwo wokɔ daa akɔe, kɔdala bubuwo le wo kpɔm.

Amewo nɔ anyi ɖe xɔ me. Exɔ gã aɖe me le nɔnɔme tata kpɔm kple nyɔnuwo sĩa. Wo katã wò trɔ megbe eye wòdze ŋgɔ nɔnɔme tata la. Yevu ŋutsu kple yevu nyɔnu ya woe le nɔnɔme tata la me.

Sɔheɖekadzewo le abo ƒom le kplɔ dzi. Wodo awu amadede ɖeka. Wole ame gbogbo aɖewo gome ke wo ame eveawo ƒe ŋku bia ale gbegbe. Ame mamleawo tɔ ɖe wo megbe enɔ wo kpɔm.

Exɔ gã aɖe me le afi ya wosi aŋɔ ʋi ɖe xɔ eme, kaɖiwo le eŋuti le keklem, gaƒoɖokui hã le glia ŋuti. Enuɖukplɔ le zikpui gãwo megbe ke eƒe atrakpui le….

ŋutsu ame ene wo le xɔme kpe ɖe nyɔnu ɖeka ŋu, ŋutsu ame etɔ wo do awu yibɔ titriwo ɖeka le shika kpe ɖe asi he nɔ ŋuku lem ɖe ŋu kple emɔ aɖe. Nyɔnua le wo megbe ke shika kɔ ga le afima fū

Blema tɔwo ƒe ɖeɖefia wò ku ɖe asi wonɔ agbee va yi. Wote wòƒe nɔnɔme wò ke ŋutsua woame eve wole agba ɖe ta nɔ zɔzɔm ke ɖeka le zikpui ɖe ta, ke nyɔnuawo le nu kom.

Ameha geɖewo le yameŋu me le mɔ zɔm, nyɔnu kple ŋutsu woame ve wole ŋgɔgbea, ŋutsua do awun ʋɛ̃, ɖɔ kuku, ke ame yiwo ke le wo yome la, wodo awu kekle keklewo. Wo katã wo mɔ zɔm.